Nnipa mmiɛnsa bi ɛreyɛ adwuma wɔ baabi. Ɔhyɛ overall a n'ahosuo no yɛ aborɔdwoma. Ɔde ɛkyɛw nso a n'ahosuo ɛyɛ fitaa akata wɔn ti. Ɔkuta dadea bi mu ɛrepia.

Mmɛmoa bi rebɔ volley ball. Ɔhyɛ ataade a n'ahosuo no ɛyɛ fitaa a akokɔ sradeɛ ɛwɔ mu. Aseɛ no nso ɛyɛ tuntum, ɛfam hɔ ahosuo no ɛyɛ blue a fitaa etwitwa mu.

Mmeranteɛ mmienu bi wɔ afidie bi mu a wɔredi ho dwuma. Ɔbaako koto hɔ, ɔbaako nso gyina hɔ. Wɔn nyinaa hyɛ overall. Wɔhyɛ kyɛw a wɔde bɔ tire ho ban.

Maamefoɔ awotwe bi atwa ehyia wɔ solar panel bi ho. Wɔn nyinaa asosɔ wɔn nsa a wɔapagya akɔ soro. Wɔhyɛ atadeɛ a n'ahusuo no yɛ bunu ne pink. Nnua sisi wɔn akyi.

Mfiridwumayɛfoɔ bi ahyia mu wɔ baabi redi nkɔmmɔ. Emu nsia hyɛ over all a n'ahosu no yɛ ahabanmono. Ɔbaako deɛ yɛ orange. Wɔn nyinaa hyɛ kyɛ a ɛbɔ nnipa ti ho ban.

Nniadɔm b ahyiam wɔ asɔre dan bi anim. Ɛyɛ nkramofo dan. Cars mmienu esisi hɔ. Baako yɛ yɛ apolisifo car.

Obronin abaayewa bi gyina mukaase, wɔ na nakyi no, atere sensɛn ban bi a ne no ayɛ fitaa, Wɔ kitche cabinet no so no, kettle si hɔ, busket si so, phone da so, ne deɛ ɛkeka ho.

Nkurɔfokuo bi ato santene a wɔrekɔ baabi. Obiara kitakita ne bag. Ebi deɛ bɔn wɔn akyi, ebi kura wɔn deɛ my wɔ wɔn nsam, binom so gallon. Wɔnam nwura bi mu.

Abɔfra ketewa bi ɛda fam a ɛredi agorɔ a n’ani agye. Wɔahyehyɛ keteke toys ɛwɔ fam a n’ahosuo no agu ahodoɔ. Ɛbi yɛ kɔkɔɔ, ɛbi yɛ bluu ɛna ɛbi nso yɛ fitaa a akokɔsradeɛ ɛwɔ mu. Wɔ n’kyi no, kɛntɛn asi hɔ.

Abaayewa bi ɛte akonwa mu a n'ahosuo no yɛ ahaban mono. Ɔredi dwuma wɔ ne laptop so. Ɔhyɛ ataadeɛ tuntum, laptop no esi ɛpono so. Drink esi ne nkyɛn.

Asɛmdibea a ɔredi asɛm na alɔyafoɔ te hɔ a nkrataa gugu wɔn anim. Judge no nso wɔ n'adaka mu. Frankaa bi ɛsen hɔ. Ebi nso te hɔ a ɔretie alɔyanii baako.

Nnipakuw bi ahyia mu wɔ dan bi mu. Emu mmienu ɛte mmubuafo akonnwa bi mu. Wɔrehyehyɛ adeɛ bi. Ɔbaako nso gyina hɔ a adeɛ kura ne nsam. Ɔbaako nso ɛkoto hɔ.

Adesuafoɔ bi ɛwɔ sukuu a wɔn resua adeɛ. baabi a wɔn wɔ no yɛ science lab. Ɔreyɛ nhwehwɛmu bi. Ɔhyɛ ntaadeɛ fitaa, pono naa wɔgyina ho no nso yɛ fitaa.

Mmɔfra mmeɛnsa bi wɔ sukuu dan bi mu. Wɔn mu mmienu gyina wɔn tikya nkyɛn. Tikya no hyɛ atadeɛ a soro no ahosuo no yɛ blue. Abɔfra baako nso redi adesua bi ho agorɔ.

Nsrahwɛfoɔ bi wɔ kwaeɛ mu. Wɔyɛ aborɔfo. Wɔte wɔn lɔre mu. Asono mmienu na wɔwɔ hɔnom. Baako wɔ wɔn anim ɛnna baako wɔ wɔn akyi. Nnua atwa wɔn ho ahyi.

Mmaa mmienu te pɔnkɔ so. Pɔnkɔ no ahosuo yɛ brown. Barima baako nso nam fam a ɔkura pɔnkɔ no ano de ɛɔn retu mpasa. Ɔbaa baako gyina pɔnkɔ no akyi. Wɔnam mpoano.

Aberanteɛ bi te hɔ a wahyehyɛ solar panel asi bench so. Wahyehyɛ nneɛma afoforɔ bi te sɛ battery ne ɛho akadeɛ wɔ so. Ɔkita laptop si ne srɛ so. Obi nso ahyehyɛ nneɛma bi a ɔretɔn wɔ ne nkyɛn mu.

Mpaboa bi a wɔn ahyehyɛ no tenten asi hɔ a wɔretɔn. N’ahosuo no agu mu ahodoɔ, kente nso ɛda ne nkyɛn mu a wɔde ahyɛ rɔba mu. Kyineɛ nso asi n’ekyi a n’ahosuo yɛ akokɔsradeɛ.

Ahoɔfɛ akansie bi ɛrekɔ so, ɔbaa baako agyina anim a ɔrehim ne nsa, ɔhyɛ ahenkyɛ. Aberanteɛ bi nso agyina n’akyi a okita nkasamu. Ɔbaa baako nso gyina ne nkyɛn mu a ɔregye akyɛdeɛ bi.

Nnipakuw bi redi asa wɔ beaeɛ bi. Ebinom rebɔ twene ɛma wɔn a wɔredi asa no. Wɔhyɛ ataade a n'ahosuo no mu gu ahodoɔ. Wɔahyehye nso ahyehyɛ wɔ wɔn ho a wɔatwa kanko redi asa.

Mpanimfoɔ bi wɔ asɛnnibea. Baako apagya ne nsa a ɔredi nse. Gyɛɛgye no nso te hɔ a kɔmputa si n'anim. Baako nso te hɔ a glass a nsuo wɔ mu si ne pono so.

Maame bi ɛte ne sotɔɔ mu ɛɛtɔn ntoma. Ntoma bebree ɛna egu n'ɛkyi. Ntoma no gu mu ahodoɔ, n'ahosuo no nso gu mu ahodoɔ. Ɔtena hɔ ɛresre.

Kwanhyia bi ɛsi wɔ lɔri kwan bi so. Cycle bi da fam, saa nso na motor cycle bi nso ɛda fam hɔ. Maame bi te fam a ne ba ɛwu ɛda ne serɛ so . Mmɔfra mmienu bi nso gyina hɔ a ɔretwa selfie ɛwɔ beaeɛ hɔ. Papa koro bi nso etwa wɔn picture ɛwɔ hɔ.

Adwumayɛfoɔ bi nso wɔ adwuma mu a wɔredi dwuma. beaeɛ hɔ no, atwediɛ mmienu esi hɔ a n'ahosuo no ɛyɛ brodomma. Ebinom gyina ban ne ho ɛde nnoɔma bi atoto ho. Ahoma deda fam hɔ.

Mmayewa mmienu bi gyna baabi a wɔtɔn atosodeɛ ne nnuaba. Nneɛma a wɔtɔn no bi te tomatoes, mako, akutu aborɔbɛ, watermelon, apple ne deɛ ɛkeka ho.

Mmabaawa bi ɛsoa akyɛde ɛwɔ wɔn ti so a ɔnam car kwan ho. Lɔri eedi akɔniaba. Mmɔfra no efra ntoma aheneɛ ɛda wɔn kon mu.

Mmamefoɔ mmienu bi aba beae bi a ɛyɛ akwanhosan ho nhwehwɛmu. Wokura wɔn mma wɔ wɔn bo so. Dɔketa nso wɔ hɔ. Ebinom te pono ho a wɔrekyerɛwkyerɛw nneɛma.

Abaayewa ne ti nwhi gu ne ho te akonnwa so. Ɛna waka ne nan ato so. Seree wɔ abaayewa yi anim. Basket nan esisi ne nkyɛn. Ɛna eduaba ɛne atosodeɛ ahodoɔ no ɛwɔ n'akyi.

Nipadɔm bi ahia wɔ baabi a wɔreyɛ ɔyɛkyerɛ. Ɔbaako gyina wɔn anim a ɔkura abɛɛfo kasamu wɔ n'ano ho. Wɔn nyinaa yɛ Aborɔfo. Wɔhyehyɛ ntadeɛ ntuntum.

Sukuu mmofra bi wɔ wɔn sukuu dan mu. Wɔn ntam no, Oburoni baa bi te hɔ. Wɔn akyi no, abranteɛ bi gyina hɔ a wɔahyɛ ɛkyɛ.

Anyina ahoden ho adwumayɛfoɔ ɛredi dwuma. Dodow no ara yɛ Aborɔfo. Wɔhyɛ ɛkyɛ a n'ahosu no ɛ akokɔsrade wɔ wɔn ti so. Wɔrehyehyɛ anyinam ahoɔden ho akadeɛ bi.

Anigyesɛm bi rekɔ so wɔ prama bi so. Abɔfra bi gyina hɔ a ɔresere. Maame bi gyina n'akyi. Mmeranteɛ bi nso gyina n'anim a wɔne no redi nkɔmmɔ.

Nnipadɔm bi ahyia mu wɔ asuburam a wɔregye wɔn ani. Ebi yɛ Aborɔfo, ebi yɛ Abibifo. Ebi gyinagyina hɔ na ebi nso tete nsuo no mu.

Engineersfoɔ ɛhyia mu wɔ beaeɛ bi a ɛyɛ tokoro anɔ eredi dwuma bi. Wɔn nyinaa ɛhyɛ ataade a yɛdebɔ yɛn ho ban a n'ahosuo no yɛ brodwoma. Ɔhyɛ ɛkyɛ a yɛdebɔ etire ho ban a n'ahosua ɛyɛ fitaa. Baako deɛ ɛyɛ blue.

Ɔkyerɛ rekɔ so wɔ beaeɛ bi. Mmea nkoa na wɔwɔ hɔ. Wɔkita nnoɔma wɔ wɔn nsa mu a wɔakyerɛw so "fight like a girl". Ɔbaako kuta abɛɛfo kasamu retea mu.

Aberanteɛ bi ne ababaawa bi akɔ ayaresabea. Wɔhyehyɛ hwene nkasasoɔ. Wɔyɛ Aborɔfo. Papa bi nso gyina adaka bi akyi a kɔmputa si so. Ɔhyɛ atadeɛ a n'ahosuo no yɛ blue.

Ntaade hyɛmu nfoniyɛfo bi ɛhyia mu wɔ dwumadie bi ase. Ɛnan ɛte fam, wɔn a waka no nso egyina wɔnakyi. Ebi yɛ abrɔfo, ebi yɛ abibifoɔ. Wɔn ataade no egu mu ahodoɔ.

Mmɔfra mmienu a wɔyɛ Abibifoɔ rebɔ wɔn tirinwi. Ɔbaako te fam na ɔbaako te plastic chair so. Deɛ ɔte plastic chair no so no rebɔ deɛ ɔte fam no ti. Papa bi gyina wɔn akyi a wɔasɔ ne sisi.

Nnipa bi wɔ dwa so a wɔtɔn ade. Nneɛma a ɛwɔ gua hɔ bi ne borɔde kɔkɔɔ, mako gyeene ne nea ɛkeka ho. Ebi nso aba hɔ a wɔreba abɛtɔ adeɛ. Kyiniiɛ a wɔde rubber ayɛ nso si hɔ.

Mmɔfra bi ɛwɔ sukuudan bi mu. Wɔn nyinaa yɛ abibifoɔ. Obroni baako ɛte wɔntɛm a ɔyɛ ɔbaa. Mmɔfra no ɛte hɔ resre. Obroni no kura baako mu.

Nipakuo bi redi dwuma bi ɛwɔ nfutukwan bi ho. Mmienu ekuta nfidie a ɔdetwa dadeɛ bi. Caterpillar esi wɔn ɛkyi. ebinom nso ɛwɔ akyire a wɔɔdi dwuma foforɔ bi.

Ɔdan bi asaso a nkonnwa fitaa asisi mu, ɛbi nso ɛyɛ tuntum, suneɛ nso ɛdeda mu. Agyinamboa tuntum bi ɛda carpet fitaa bi so ɛwɔ fam hɔ. TV bɔ dan no ho, nhyiren ɛwɔ bottle bi mu asi hɔ. Speaker bi nso asi hɔ.

Nnipakuw bi ahyiam wɔ nsu bi ano. Emu mmaa ne emu mmarima. Kodoɔ si wɔn nkyenmu. Nam gu bowls mu. Bowl no ahosuo no mu gu ahodoɔ.

Mmabaawa nsia bi wɔ dwa bɔ bi ase a wɔredi asaw. Ɔhyɛ komadeɛ, awheniɛ gu wɔnsa ne wɔnan so. Nnoɔma hyehyɛ wɔn ti, nipa nso wɔ apata ase a ɔrehwɛ nea ɔreyɛ no.

Abranteɛ bi gyina hɔ a ɔhyɛ ntoma ataadeɛ. ɔkuta bag, ɛhyɛ mpaboa a ahosuo no yɛ kɔkɔɔ. Ɔhyɛ ɛkyɛ fitaa. Ɔhyɛ awhewheniwa. Ɔgyina nsa crate kɔkɔɔ ɛho. Ataade a ɛyɛ yellow nso da ne nsa so.

Mmɔfra bi ahyia mu wɔ agodie bi ase. Ɔbaako kita twene sɛn ne ho a ɔrebɔ. Maame bi gyina n'akyi. Mmɔfra nkumaa no bi nso gyina n'akyi hɔ rehwɛ so.

Asaso a wɔahyehyɛ nkonnwa ahodoɔ asisi hɔ, suneɛ ɛdeda nkonnwa ne mu, nkanea nso wɔ hɔ, carpet ɛda fam hɔ. Table asi hɔ.

Adwarebea bi a ahwehwɛ ɛbɔ ban ho. Kabɔd si hɔ a ɛyɛ fitaa. Wɔtaclosɛt nso si hɔ a nhwiren si so. Kanea ɛbobɔ soro hɔ.

Lɔɔre steehyin bi a lɔɔre sisi hɔ, nnipadɔm nso wɔ hɔ a wɔredi akɔneaba. Ebi nso wɔ wɔn adwuma mu a wɔtɔn adeɛ. Adan bebree sisi hɔ.

Asaso a nkonnwa ahodoɔ asisi hɔ, baako ɛyɛ tuntum, baako nso ɛyɛ fitaa. Suneɛ ɛdeda ɛmu, kɛntɛn asisi hɔ. Pono asi hɔ, carpet ɛda fam hɔ, mfonini nso ɛtwere ban ne ho.

Nnipadɔm bi ahyiam wɔ baabi a wɔreyɛ ɔyɛkyerɛ. Wɔkitakita kad a wɔapegya akɔ soro a nkyerwee wɔ so. Wɔn mu dodow no ara yɛ Aborɔfo.

Abatoɔ ɛrekɔ so wɔ beaeɛ bi. Nipadom ɛhyia mu ɛwɔ hɔ a wɔdi line. Ɔbaako ɛde n'abato nkrataa no ɛɛhyɛ adaka no mu. Wɔn a aka no nso ɛdidi so.

Lɔɔre kwan so a cars ɛredi akɔneaba, nnipa binom nso ɛnam kaa kwan no nso ɛredi wɔn dwuma. Nnipa binom nso ɛte kyineɛ ase. Adan ɛsisi hɔnom. Electric pole nso ɛsisi hɔnom.

Edwaso a ɔtɔn nnuaba ɛwɔ hɔ. Nnuaba no bi ne ɛkutu, pear, mango, kwedu. Maame koto hɔ a ɔretɔn ne nneɛma.

Lɔri akwanhyia ɛsi wɔ beaeɛ bi. Nipa mmiɛnsa bi gyina lɔri no ɛnim. Ɛnim no amoa. Nnipa bi nso egyina ɛnkyɛn a ɔrehwɛ. Cars no bi ɛredi akɔneaba.

Nipadɔm bi wɔ ɛmofuo mu redi dwuma. Ɛbinom hyɛ kyɛ wɔ wɔn ti so. Ɛbinom gyina hɔ, ɛna ɛbinom nso abu wɔn mu.

Maamefoɔ bi wɔ dwa so redi wɔn dwuma. Ɛbinom so nneɛma wɔ wɔn ti so. Binom nso kura ba wɔ wan akyi. Wɔgyina kaa kwan ho. Nnua si wɔn akyi.

Mmaayewa nnan bi ahyia mu wɔ baabi a wɔredi nkɔmmɔ. Obiara hyɛ atadeɛ a ɛyɛ soronko. Ɔbaako tirinwi woware, awɔde na ahoma abɔ. Wɔkura nkrataa wɔ wɔn nsam.

Nnipa binom a wɔpae mmoba wɔ beaeɛ bi. Abɔfra baako kura hummer de rebɔ aboba bi so. Papa bi te n'akyi. Obi nso kura aboba a ɔde rebɛto hɔ.

Nipa bi retɔn adeɛ ɛwɔ dwom. Ntoma ɛsensen hɔ a ɔretɔn. Ntoma no gu ahodoɔ. Ebinom nso eetwa mu ɛso adeɛ wɔ wɔn ti so a wɔretɔn.

Nipadom bia egu ɛpo bi ano ɔregye wɔn ani. Dodoɔ naa wɔ nsuo ne mu. Ebi nso wɔ nsuo no ɛgya. Ebinom hyɛ ataadeɛ wɔ wɔn soro. ebinom nso ɛnhyɛ ataadeɛ.

Maame bi gyina beaeɛ bi a ɔrehohoro ne nsa. Ɔhyɛ hwene nkatasoɔ. Kɔnmuadeɛ da ne kɔn mu. Mmaa no bi nso wɔ n'akyi a wɔhyɛ hwene nlatasoɔ, wɔrehwɛ no.

Mmranteɛ bi ɛhyia mu a ɔredi dwuma ɛwɔ fam. Ɔretutu fam a wɔde pvc pipe ɛrehyɛhyɛ hɔ. Ebinom hyehyɛ singlet ɛwɔ soro ɛna trousers a n'ahosuo no ɛyɛ brown.

Maame bi a ɔne ne ba retɔ Icecream. Wɔhyɛ ntoma atadeɛ. Papa no a ɔtɔn Icecream no hyɛ atade kɔkɔɔ. Ɔhyɛ kyɛw wɔ ne ti so. Abɔfra koro tena Icecream no adaka no so.

Mmaa mmienu a wɔahyia mu redi nkɔmmɔ, bokiti si wɔn ntam. Wɔahata nneɛma wɔ ahoma no so. Wɔn mmienu no asosɔ wɔn sisi. Nkokɔ wɔ hɔ.

Mmɔfra nketewa bi egyina hɔ a wɔn aniagye. Ɔbaako ekuta obroni baa bi nsɛm. Obronii baa no bag ɛbɔ n'akyi. Baako nso egyina hɔ a ɔne mmɔfra no ɛrekasa. Mmɛɛmoa bi nso ɛwɔ wɔn akyi.

Edwa so a wɔtɔn nnuaba ne atosodeɛ ahodoɔ wɔ hɔ. Nnoɔma no bi ne tomatoes, moko, watamelɔn, gyeene ne nea ɛkeka ho. Amaamefoɔ bi te hɔ redi wɔn gua.

Nnipadɔm ahyiam wɔ guadibea. Dodow no ara yɛ mmaa. Ebinom tena hɔ a wɔretɔn adeɛ. Ebi nso gyinagyina hɔ a wɔretɔ adeɛ.

Adwabɔ bi ase a mmaayewa mmienu redu asa. Wɔhyɛ adeɛ wɔ wɔn ti. Ahwenneɛ gu wɔn kɔn mu ne wɔn nsa ho. Ntoma bɔ wɔn asene. Nnipa gyina hɔ a wɔrehwɛ wɔn.

Abusuakuo bi te pono hɔ a ɔredidi. kandre esisi pono no so. Nkanea ɛwɔ wɔn ɛkyi. Ɔde ntoma fitaa asen pono no so. Nipa no bi rehwɛ soro. Mpanyinfoɔ wɔ wɔn mu.

Lɔɔre bi nam kwan ho rekɔ. N'akyi no, mmarimaa bi abie ne pono gyina hɔ. Baako hyɛ ahwehwɛniwa. Wɔgyna kaa no atweredeɛ bi a ɛwɔ n'akyi no nkyɛn.

Papa bi te akonnwa so. Mmofra ason atwa ne ho ahyia. Wɔredi watamelon. Abofra kumaa baako te ne stɛ so a ɔde watamilon no rehyɛ n'ano. Papa bi te akonnwa so.

Polisifo bebree ahyiam wɔ beaeɛ bi. Wɔn mu dodoɔ no ara hyɛ ataade tuntum. Wɔde kyeɛw a yɛ wɔde tire ho ban akata wɔn ti. Wɔredi nkɔɔmɔ. Papa bi nso gyina wɔn mfinimfini.

Lɔre bebree gyina beaeɛ bi a ɛyɛ lɔre station. Nnipadɔm nso wɔ hɔ a wɔredi wɔn adwuma. Lɔre dodoɔ no ara yɛ fitaa. Adan nso sisi hɔ. Adan no yɛ aborosan.

Aduane a yɛate agu pleet fitaa mu. Aduane no yɛ banku. Nkruma nkwan gu ho. Kɔtɔ, nam, wɔle ne moko egu aduane no ho.

Abaayewa bi ɛne aberanteɛ bi a wɔresa ɛwɔ dwumadie ase. Wɔn nyinaa ɛfira kente ntoma. Aberante no de biribi akyekyere ne ti. Wɔn akyi no, nnipa bi wɔ hɔ a wɔrehwɛ. Obronin baa bi nso ɛgyina hɔ.

Polisifoɔ redi banmmɔ ho dwuma wɔ baabi. Wɔn mu dodow no ara hyɛ ti nkatasoɔ a ɛbɔ wɔn ti ho ban. Wɔhyɛ ataadeɛ tuntum. Nnipa no bi nhyɛ apolisifoɔ ataadeɛ. Wɔde adeɛ akata wɔn hwene.

Abaamua bi ani abere a ɔrehyehyɛ robot bi wɔ ne pono so. Wɔde ntoma asɛn pono no so a n'ahosuo no yɛ ahaban mono. Screw driver ne scissors hyɛ konko bi mu bɛn no.

Abaayewa bi a ɔresi nneɛma ɛwɔ abɔnten, bowl kɛse ɛsi n’anim a saminahur ayɛ mu ma. Mmɔfra abien nso wɔ ne bankum ne ne nifa so, wɔresere.

Mmɔfra nketewa bi ɛredi agoro ɛwɔ beaeɛ bi, ɔbaako ɛkita iPad a wɔrehwɛ so. Wɔn ani agye yie pa ara. Ɔbaako nso apagya n’ani ɛrehwɛ biribi ɛwɔ soro.

Dan bi mu a wɔahyehyɛ agua atwa kanko. Pono bi si mfimfini. Wɔ pono no so no, glass sisi hɔ. Mfonin bi nso tare ban bi ho. Book shelve bi nso si hɔ. Nhwirem bi nso wɔ hɔ.

Nipadɔm bi reyɛ ɔyɛkyerɛ. Wɔkita frankaa. Ɔbaako nso apagya paper bi wɔ soro a wɔatwerɛ so. Adan bi si wɔn akyi a ɛyɛ fitaa.

Mmaayewa adesuafoɔ bi a wɔwɔ lab. Wɔreyɛ nhwehwɛmu bo. Wɔn nyinaa ahyɛ atade fitaa. Wɔyɛ Aborɔfo. Wɔhye gloves a ɛyɛ purple. Wɔhyɛ ahwehwniwa nso.

Abanbɔfoɔ bi a ɔnam kurom. Wɔ dooso. Ɔbaako kura tuo ɛwɔ n'anim. Wɔn nyinaa ɛhyehyɛ dadeɛ kyɛ ɛwɔ wɔn tiri so. Nipadɔm ɛtwa hyia mu rehwɛ wɔn.

Abaayewa bi a ne ti afu yie de nsu regu mmofra mmienu bi a wɔte nkokoɔ so. Nsu retɔ. Dɔtedan wɔ wɔn akyi. Dɔtedan no yɛde ɛsrɛ na ayɛ ne roofing sheet.

Abaayewa bi a ɔte saakerɛ so wɔ kwankyɛn. Na ɔhyɛ ataadeɛ soro tuntum. Saakerɛ no nso wɔ biribi wɔ ne steer so a ɛyɛ kɔkɔɔ. Nnipa dɔm bbi nso gyina akyire hɔ ɛredi wɔn adwuma.

Nipakuo bi ahyia mu wɔ dan bi mu. Ɔbaako gyina wɔn anim a ɔhyɛ atadeɛ a n'ahosuo yɛ kɔkɔɔ. Ɔkita kasamu a ɔrekyerɛ biribi. Wɔn a wɔaka no nso retie no.

Nnipa binom te dan bi mu. Maame bi anim hɔ a wɔahyɛ ataade fitaa. Okita papa wɔ ne nsam. Coal pot ketewa bi nso si n'anim hɔ a ɔde aduane asi so. Nnipa a wɔte hɔ rehwɛ no no retwa no mfoni.

Maame bi ɛrekasa wɔ mmerahyɛbadwa bi ase. Ɔhyɛ kootu na biribi nso sɛn ne kɔn mu. Ɛbi nso tena hɔ a wɔretie no. Nkonnwa a ɛwɔ hɔ no ahosuo yɛ ahabanmono.

Nkorɔfokuo bi ɛhyia mu wɔ baabi. Ebi yɛ mmaa ɛna ebi yɛ mmarimma. Dodoɔ naa hyɛ ataade fitaa. Ɛyɛ ayiyɔ ase. Abofra baako ɛresu dendenden.

Nkurɔfokuo redi asa wɔ dwumadie bi ase. Barima baako te fam, a ɔbaa baako gyina hɔ wɔ n'anim a ɔredi asa. Afoforɔ nso gyina hɔ a wɔrehwɛ. Wɔn nyinaa hyɛ atadeɛ soronko.

Nipakuw bi ahyia mu wɔ adidibea bi ase. Ɛhɔ yɛ fitaa. Ɛbi yɛ mmaa, ɛna ɛbi nso yɛ mmarima. Ɛbi de adeɛ akata wɔn ti so. Wɔn nyinaa te hɔ a wɔremiamia wɔn phone. Dua nhwiren bi nso si mfimfini hɔ.

Dwabɔ bi ase a ɔman panin ne ahemfo akɛse ahyiam wɔ hɔ. Ahemfo no te kyiniiɛ ase a ɔman panin no rekyia ne nsam. Nnipadɔm nso atwa wɔn ho ahyia. Ebi no kura ɔhene no nsam bere a wɔrekyia ɔman penin no.

Mmeranteɛ ne mmabaawa a wɔresua asa wɔ ɔdan bi mu. Ebi tena fam, ebi nso atene wɔn nsa akɔ soro, ebi nso gyina hɔ a wɔreyiyi styles. Mmaa no bi nso resere, ebi apagya wɔn ti akɔ soro.

Maame bi koto hɔ. Wɔ n’anim no, nneɛma wɔde nsa ayɛ bebree na agu fam hɔ. Ɔbɔ duku. Wɔ n’akyi nso nneɛma no dodoɔ no ara a n’ahosuo dɔɔso na sensɛn hɔ.

Abusuakuo bi egyina wɔn fie ɛnim. Emu mpanyinfoɔ ɛne emu mmɔfra. ɔtete fam. Ɔbaa baako kura abɔfra baako ɛwɔ ne serɛ so. Mmienu a wɔyɛ mpanyinfoɔ egyina hɔ. Abɔfra baako nso egyina wɔn nkyɛn.

Mpanimfo bi ahyia wɔ ayiyɔ ase. Wɔhyɛ coat. Ɔsɔfo no hyɛ atade fitaa a ɔkita bible. Ɔrebɔ mpaeɛ agu funu adaka bi so. Nhwiren da funu adaka no so.

Dan bi a pono ne nkonnwa si mu. Nneɔma a ɛgu pono ne so ne bi ne laptop, camera, bookne nea ɛkeka ho.

Mmabaawa ahoɔfɛfoɔ bi gyina beaeɛ bi. Wɔn nyina hyɛ atadeɛ penke. Ɛbaako gyina mu a ɔhyɛ atade kɔkɔɔ. Wɔn nyinaa resere.

Tubrafoɔ bebree bi gu suhyɛn mu. Wɔabɛduru po no ano. Ɔsraani ne mpanimfoɔ bi gyina nsuo no ano. Ɔsraani no ne atubrafoɔ a wɔwɔ hyɛn no mu no rekasa.

Maame bi ɛte mukaase a ɔreyɛ aduane . Nkyɛnse ɛtwa ne ho ɛhyia. Bokiti bi nso esi n'anim. Ɔresa aduane bi ɛfiri kyɛnse baako mu. ɔresre.

Abuduakuo bi a wɔte faako. Ɛmu mmaa, ɛmu mpanimfo ne ɛmu mmɔfra. Mmienu asɛ kɛtɛ wɔ famu a wɔte so. Akokɔ nso gyina hɔ a mmɔfra gyina ne nkyɛn. Papa bi nso te hɔn nkyɛn mu.

Asrafo bi wɔ ayiyɔ ase. Asrafo no bi de funu daka asi wɔ kɔn a wɔrekɔsie emu no. Nhwiren da fundaka no ho. Asrafo no bi de nose mask ahyehyɛ wɔ nhwene.

Adepamfoɔ bi ɛwɔ sukuu mu a ɔresoa adeɛ. Wɔn nyinaa machine ɛsisi wɔn ɛnim. Ebi nso ɛde adeɛ ɔdesusu nipa ato wɔn kɔn mu. Wɔn nyinaa ɛresrew.

Nnipakuo bi gyina hɔ a wɔn dodoɔ no ara kuta buuku wɔ wɔn nsam. Papa bi rekyea aberanteɛ bi de biribi ahyɛ ne nsa. Wɔ wɔn anim no, buuku ahodoɔ si pono bi so.

Aporisifoɔ asrafoɔ wɔ kurow a wɔrepampam nnipa binom. Binom nso gyina hɔ a wɔrehwɛ. Apolisifoɔ no hyɛ kyɛw a yɛde ti ho ban. Baako bi kita abaa a ɔrehwe obi akyi.

Nipakuo bi te ɛpo ano a wɔredi wɔn dwuma bi. Ɛbinom te hɔ a wɔresi nneɛma. Kodoɔ nso sisi ɛpo no ano. Ɛbi te fam. Ɛna ɛbi nso abu wɔn mu.

Ɔmanpanin bi te lɔɔre mu a ɔrekɔ baabi. Lɔɔre no yɛ num. Ne nyinaa yɛ tuntum. Ebi yɛ tenten na ebi nso yɛ tia. Abammɔfoɔ gyina a wɔrebɔ ɔmanpanin no ban.

Mmofra nkumaa bi wɔ afahyɛbɔ bi ase. Wɔn nyinaa de ntoma atwa wɔn mu. Ahwene gu koom ne wɔ nsa ho. Wɔkita ntoma bi wɔ wɔn nsam. Ebi nso hyɛ wɔn sisi ho. Wɔn nyinaa nhyɛ ntaadeɛ, nnipa bi gyina hɔ rehwɛ wɔn.

Nsu retɔ wɔ beaeɛ bi. Nnipa no bi nam nsu ne so a wɔkura kyiniiɛ. Ebi nam adan no anim. Cars nso nam lɔɔre kwan no so. Nsuo no ano ayɛ den.

Nnipakuo bi ɔretu santene nam lɔɔre kwan so. Wɔn nyinaa apagya wɔ n nsa a wɔrehim akyerɛ afoforɔ. Ɛbi hyɛ ataade kɔkɔɔ na ɛbi nso hyɛ ataade fitaa. Bi yɛ mmarima na bi nso yɛ mmaa.

Ɔmanpanin bi gyina ne manfoɔ anim rekyeakyea wɔn nsam. Ebinom ani agye yie pa ara. Ebinom nso atenetene wɔn nsa pɛ sɛ wɔkyea papa no nsam. Ɔmanpanin no hyɛ atade fitaa.

Nnipakuo bi a wɔadi dɛm. Wɔn nyinaa te wheelchair mu a wɔkita bɔɔl wɔ beaeɛ bi. Ɔbaako apagya ne bɔɔl no ɛrebɛto akɔ soro.

Asogyafoɔ bi a wɔate asi kuro mu. Wɔrebɔ kuro ne ho ban. Wɔn lɔɔre kɛseɛ bi nso di wɔn akyi. Ketewa bi nso ka ho bi. Asogyafoɔ no hyehyɛ wɔn kyɛw na wɔhyehyɛ asogya ataadeɛ nso.

Nnipadɔm bi reyɛ ɔyɛkyerɛ. Dodoɔ no ara kuta frankaa wɔ soro. Ebinom ne apolisifo bi asi ani. Wɔrepia wɔn. Apolisifoɔ bin nso gyina dadeɛ bi ho rebɔ hɔnom ban.

Nipa a wɔahyia a wɔresua adeɛ. Mmarima mmienu, ɛna mma mmeɛnsa, wɔtete pono ho a wɔn laptop sisi pono no so. Na baako gyi ɔbaa baako gyina hɔ a ɔno na ɔrekyerɛ wɔn adeɛ no.

Nipakuo bi a wɔyɛ adwuma wɔ ahɔhogyeɛ afa. Ɔbaako kuta aduane wɔ plɛɛte fitaa so a ɔresere. Nnipa mmienu nso gyina akyire a wɔhyɛ atade fitaa. Nneɛma ahodoɔ sisi hɔ.

Abusuakuo bi gyina beaeɛ bi. Wɔredi asa. Whyɛ ntakrakyɛ. Wɔkura bi nso wɔ wɔn nsam a ɛyɛ papa. Wɔn atadeɛ ɛ wɔhyɛ no yɛ sononko. N'ahosuo no yɛ kɔkɔɔ.

Nnipa bi rebɔ twene wɔ dua bi ase. Emu mmaa ne mmarima asɔre agyina a wɔredi asa. Twenebɔfoɔ no nso, ebi tena hɔ. Asafoɔ no nso, ebi hyɛ atade a ɛyɛ aho ahaban mono.

Mmɔfra nkumaa bi egyina beaeɛ bi. Wɔn nyinaa kura etuo wɔ wɔn nsam. Wɔhyɛ ataade a ne soro ɛyɛ ahaban mono. Baako ɛhyɛ kyɛ. Ɔbaako nso ɛte hɔ.

Nnipakuo bi gyina beaeɛ bi ɛredi dwuma. Wɔn nyinaa yɛ mmarima a wɔhyɛ sekɛɛte. Wɔhyɛ kyɛw tuntum. Wɔretwe ahoma, wɔhyɛ socks a n’hosuo yɛ kɔkɔɔ.

Dwumayɛfoɔ ɛtwahyia mu wɔ ɛdan bi mu. Ebi ekuta laptop, ɛna ebi nso ekuta nkrataa. Wɔɔdwendwen nsɛm bi ho. Projector ɛwɔ wɔn ɛkyi, nnipa no bi ɛyɛ abrɔfo ɛna ebi nso yɛ abibifoɔ.

Mmaamua bi nso wɔ ahoprama so ɛrebɔ bɔɔlo. Nwura wɔ fam hɔ. Wɔn nyinaa nhyɛ mpaboa. Baako ɛrebɔ bɔɔlo no akɔ soro.

Mmɔfra nketewa bi ɛresua nsanku bɔ. Ɛbi ɛrebɔ atɛntɛnbɛn wɔ wɔn ano ho. Abɔfra bi nso ɛrebɔ twene nso wɔ n’anim. Tikyani bi sno te wɔn akyi a ɔrekyerɛ wɔn sɛdeɛ wɔmmɔ no. Wɔn nyinaa ɛresere.

Apomuden adwumayɛfoɔ bi a ɔhyɛ overall fitaa a wɔde nose mask akata wɔn whene, ɛhyɛ gloves purple ɛrepia emuu bi akɔ beaeɛ bi.

Nnipakuo bi wɔ ayiyɔ ase. Nnipa nnan soa adaka a wɔayɛ no te sɛ ɛnam, ɛyɛ kɔkɔɔ. Nnipa no hyehyɛ ntaadeɛ tuntum. Kube dua nso si aykire ne ho a. Wɔnam dɔteɛ mu.

Abusuakuo bi a wɔahyiam wɔ dwumadie bi ase. Ebi koto hɔ a wɔretwa mogya afiri akokɔ ho agu adeɛ bi so. Nnipa no bi nso tete hɔ a ntoma bobɔ wɔn mu.

Mpanimfo bi wɔ apata ase rebɔ twene. Wɔn nyinaa fura ntoma. Ɔbaako atwe ne ntoma no aba fam. Twene no ahosuo no yɛ kɔkɔɔ ɛnna tuntum.

Nnipakuw bi te wiemhyɛn mu. Wɔretu kwan. Wiemhyɛn mu no yɛ fitaa. Ebinom yɛ mmaa ɛnna ebi nso yɛ mmarima. Ebinom hyɛ atade a n'ahosuo no yɛ ahaban mono.

Nnipa bi redi asɛ wɔ beaeɛ bi. Ebi yɛ mmaa na ebi yɛ mmarima. Ɛbi yɛ Aborɔfo na ebi nso yɛ Abibifoɔ. Wɔn ani agye.

Mmeranteɛ bi wɔ baabi a wɔredi agorɔ. Wɔde nnɔkɔdɔkɔde nkatasoɔ na ɛredi agorɔ no. Wɔahyehyɛ no wɔ pono no so. Nnipa bi nso gyina hɔ rehwɛ wɔn.

Abusuakuo bi wɔ fie a wɔn ani agye. Wɔyɛ agya, ba ne ɛna. Wɔtete fam. Christmas tree wɔn wɔn akyi. Abɔfra no kita paper bag bi a ɔrehwɛ mu. Abusua no ani agye.

Nnipa bi ɛwɔ sotɔɔ mu a ɔretɔ adeɛ. Ɔtɔn agudie ɛwɔ hɔ nom. Ebi gyina akyire hɔ. Ebi nso gyina papa bi nkyɛn a ɔbaako ɛde adeɛ bi ɛrehwɛ ɛboba bi emu.

Sogya asrafoɔ eedi dwuma wɔ beaeɛ bi. Ɔbaako ɛda fam tesɛ nea wɛpra ɛna afoforɔ egyinagyina ne ho. Ebi ɛnso ɛbu nkotodwe ɛboa nea ɔda fam no.

Nnipakuo bi akɔforo aeroplane. Ebi yɛ mmarima, ebi yɛ mmaa, ɛnna bi nso yɛ mmɔfra. Wɔkita wɔn bag bɔ wɔn akyi. Ebi nso kura wɔn deɛ wɔ wɔn nsam.

Nnipadɔm bi redi akɔnneaba wɔ lɔre kwan mu. Ebi nam zebra crossing mu kitakita wɔn bag wɔ wɔn nkyɛn mu ne wɔn akyi. Adan atenten nso sisi hɔnom.

Nnipkuo bi ɛso pan a ɔsoa adeɛ wɔ mu ɛwɔ beaeɛ a ɔsi adan ɛwɔ. Wɔ fam hɔ no, iron rods a wɔakyekyere abom eda hɔ. Nnipa no bi ɛso kɛhyire.

Abusuakuo gyina beaeɛ bi a wɔn mu dodoɔ no ara yɛ mmaa. Wɔhyɛ ataade a n’ase yɛ tuntum, binom nso bobɔ duku. Wɔkita kora wɔ wɔn nsam.

Ahɔhoyɛbea a ɛbɛn ɛpoano. Ɛpono esisi hɔ a nkonnwa esisi anim. Nneema nso esisi ɛpono no so. Ayɛsɛ apata bi ase.

Nnipakuo bi aforo egyina nnadeɛ fɛnsere bi so. Wɔpɛ sɛ wɔhuri fɛnsere no. wɔgyinagyina so a lɔri fitaa bi nso esi kwan bi ɛso.

Nnipakuw bi wɔ beae bi a wɔredi dwumadi wɔ hɔ. Ɛbi yɛ mmaa, binom nso yɛ mmɔfra. Binom de table asi fam a wɔde wɔn ti bɔ bɔɔlo wɔ so.

Nnipadɔm bi ahyiam wɔ dwumadie bi ase. Wɔtete canopy ase. Mmɔfra bi nso resa de agyegye wɔn ani. Nnipadɔm no rehwɛ wɔn. Mmɔfra no fura ntoma.

Adansi ho adwuma ɛrekɔ so wɔ beaeɛ bi. Caterpillar ne truck akɛseɛ sisi hɔnom. Wɔreyɛ adwuma caterpillar no ɛretu dɔteɛ wɔ fam hɔ.

Mmɔfra nkumaa bi de anigyeɛ retu mmirika wɔ beaeɛ bi. Ababaawa bi nso di wɔn akyi. Nnua sisi hɔnom. Nnipa bi nso gyina hɔ rehwɛ wɔn.

Mmeranteɛ bi gyina beaeɛ bi a wɔreyɛ adansie adwuma. Wɔamekese concrete ɛrehwie agu pillar nnade bi ho. Wɔn nyinaa hyehyɛ kyɛw de rebɔ wɔn ti ban.

Ɔdan bi asaso a nkonnwa esisi mu. Sumiɛ ɛda nkonnwa no mu. Nkonnwa n'ahosuo no ɛyɛ tuntum. Ɔgya rehye ɛwɔ beaeɛ bi a ɔde ka wɔn ho hye. Adaka bi esi hɔ a wɔhyehyɛ book ɛwɔ mu.

Mmaa mmienu bi rebɔ table tennis. Nnipadɔm bi nso wɔ akyire a wɔrehwɛ wɔn. Mmaa no hyɛ ataade korɔ. Bako abu ne mu a okura baate.

Nnipa nsia bi wɔ bepɔ bi so. Snow atɔ wɔ hɔnom. Wɔhyɛ atade a ɛrebɔ wɔn ho ban. Ebinom atade no ahosuo no yɛ akokɔ sradeɛ, ɛnna ebi nso yɛ kɔkɔɔ. Wɔkuta adeɛ bi a wɔde yɛ asase no mu nhwehwɛmu.

Dan bi mu asa so a nhwiren sisi hɔ. Nhwiren no bi sisi cupboard so a ahwehwɛ bɔ ban no ho. Akonnwa baako a sumiiɛ na mu nso si hɔ.

Lɔɔre kwan so a nnipa ɛredi akɔneaba, wɔdɔɔ so yie. Lɔɔre nso ɛredi akɔneaba wɔ beaeɛ hɔ. Adan akɛseɛ sisi hɔnom.

Nnipa bi kuta bag bebree ɛwɔ trolla so ɛwɔ airport. Ebi yɛ mmaa, ebi yɛ mmarima. Ebi hyɛ kyɛ, ebi nso nhyɛ kyɛ, ebi hyɛ coat a wɔgyina hɔ.

Nsɛntwerɛfoɔ bi redi dwuma wɔ baabi. Ɔpanin bi gyina kasamu anim. Nsɛntwerɛfoɔ no rebisa no nsɛm. Ebinom nso remiamia wɔn phone, ɛnna ebi nso kita camera.

Apɔmuden adwumayɛfoɔ bi wɔ dan bi mu. Wɔn nyinaa hyɛ ataadeɛ a ɛbɔ wɔn ho ban firi wɔn ti bɛsi wɔn nan ase. Wɔrehwɛ nneɛma bi mu wɔ hɔ. nkonnwa wɔ dan ne mu na pono bi nso wɔ hɔ.

Nnipa mmienu koto beaeɛ bi awɔredi dwuma bi. Wɔ fam hɔ no, wɔatwa mfoni bi wɔ fam hɔ. Ayɛ sɛ nnipa a wawun da hɔ pɛɛ. Ɔbaako kita kamara retwa mfoni. Mmogya wɔ fam hɔ.

Dan afɛfɛɛfɛ bi a ɛsi asubɔntene bi ho. Kodoɔ bebree sisi so. Kodoɔno ahosuo no bi yɛ bunu ne kɔkɔɔ. Ɔdan no nso yɛ aborosan. Ɛsi bepɔ ase.

Dan kɛseɛ bi si beaeɛ bi. Wɔfrɛ hɔ national theatre. Cars retwam wɔ anim hɔ. Nnua sisi ɔdan no anim. Adan afoforɔ nso si n'akyi.

Nipakuw bi rebɔ twene resa wɔ dwumadie bi ase. Twene no bi yɛ kɛseɛ pa ara. Ɛna ɛbi nso yɛ nketewa. Mmeranteɛ no hyɛ atadeɛ koro. Na wɔn nyinaa nhyɛ atadeɛ wɔ wɔn soro.

Nnipa bi te abɔnten a wɔrebɔ tweneɛ, wɔn akyi hɔ no, saredan bi si hɔ nnipa no fura ntama wɔ ase, bi yɛ mmofra na bi nso yɛ mpanimfo. Wɔnhyɛ ataadeɛ wɔ wɔn soro.

Mmeranteɛ bi wɔ adidibea, wɔn nyinaa de aduane asi wɔn anim a wɔredidi, bi deɛ banku, aberanteɛ baako te hɔ ɔnndidi.

Mmranteɛ nketewa bi resua sɛnnea wɔbɔ kuturuku no. Dodoɔ no ara gyina akyire na wɔrehwɛ wɔn. Wɔde ahoma atwa wɔn ho ahyia, Wɔhyɛ adeɛ a wɔde bɔ wɔn tiri ho ban. Biribi nso hyɛ wɔn nsa a wɔfrɛ no gloves.

Mmarima bi a wɔwɔ dan kumaa bi mu. Wɔyɛ apolisifoɔ. Baako tena hɔ a koro no de doroba rehyɛ ne nsa mu. Ɔtena adwa a ɛyɛ tuntum so. Baako hyɛ ɛkyɛw a ɛyɛ blue.

Nnipakuo bi ɛwɔ dwumadie bi ase, ɔrewɔ wɔn paneɛ. Dokutanii no ɛhyɛ ɛhwɛne katasoɔ. Ɔhywɛ wɔn ataadeɛ efiri ne soro besi ne fam.

Nnipakuo bi ɛrebɔ tweneɛ, ɛresa wɔ dwumadie bi ase, bi yɛ mmaa na bi nso yɛ mmarima. Ɔbaako ayɛ rasta na wɔn mu mmienu ɛresa wɔ anim hɔ.

Mmabaawa bi hyɛ afadeɛ a aba so redi dwuma wɔ beaeɛ bi. Beaeɛ hɔ no, wɔtontɔn atosodeɛ ahodoɔ wɔ hɔ. Mmabaawa no yɛ mmienu. Baako hyɛ atadeɛ orange, ɛna baako nso deɛ yɛ grey no bunu.

Amaamefoɔ bi wɔ afum reyɛ adwuma. Wɔn nyinaa kuta asɔ a wɔredɔ. Ebi hyɛ ataadeɛ orange na wɔabɔ duku. Ebi nso kuta ba wɔ wɔn akyi.

Nnipakuw bi kura ɔwansane wɔ wɔn nsam a wɔapagya akɔ soro. Wɔredi afahyɛ. Dua nso si wɔn nkyɛn mu ɛ hɔnom. Nnipa bi kura phone a wɔde retwa nea ɛrekɔ so no. Nnipa no bi nso kura abaa a wɔapagya akɔ soro.

Twebɔfoɔ bi ahyiam wɔ beaeɛ bi a wɔresua sɛnea wɔbɔ twene. Ebi yɛ mmaa na ebi yɛ mmarima. Baako yɛ oburoni. Wɔn nyinaa tena hɔ.

Abusuakuo bi ahyia mu wɔ beaeɛ bi a wɔregye wɔn ani. Wɔato pono wɔ wɔn anim a prɛɛte ne aduane sisi so. Basket bi nso si pono no anim. Adɔfoɔ bi nso wɔ wɔn akyi a wɔkura wɔn mu.

Adesuafoɔ bi a ɔte wɔn laptop akyi. Laptop no esi ɛpono ɛso. Ɛpono no so yɛ fitaa. Mmranteɛ ne mmabaawa no ebi yɛ abrɔfo ɛna ebi nso yɛ abibifoɔ.

Nnipadɔm bi ahyiam wɔ amannyɔsɛm campaign ase. Dodoɔ no ara yɛ mmaa a wɔgyina anim hɔ. Wɔhyehyɛ akyɛw. Wɔkura bannar a wɔn mpanimfoɔ mfonin wɔ mu, beaeɛ hɔ yɛ Nigeria. Ewim ate hwann. Ebinom nso kura wɔn phone a wɔapagya akɔ soro.

Lɔɔre station a amanfoɔ redi akɔneaba wɔ hɔ. Lɔɔre bi a wɔabue akyire rehyehyɛ nneɛma wɔ mu. Nnipa mmienu na wɔredi dwuma yi. Ɔbaa bi nso retwam a ɔso adeɛ a ɔretɔn. Obi nso gyina kyiniiɛ ase.

Nnipakuo bi nam mpaprɛ so. Wɔte fupɔnkɔ so. Ebi didi ebi akyi. Nnipa no bi nso renantew. Ebinom de ade akyekyere wɔn ti.

Nnipa bi te motorcycle bi akyi a wɔfrɛ no aboboyaa. Wɔyɛ mmaa ne mmarima. Ɔbaako turu ba wɔ n'akyi. Wɔnam nwuram mu. Dua bi si wɔn akyi hɔnom.

Nnipakuo bi wɔahyia mu wɔ dua bi ase, pono bi si hɔ a nneɛma sisi so. Wɔn mu dodoɔ no ara yɛ mmaa. Wɔdze wɔn kuayɔ nnɔbaeɛ aba abɛkyerɛ.

Maamefoɔ bi wɔ dwam a wɔretɔn tomatoes. Wɔahyehyɛ tomatoes no kama. Maame bi te hɔ a kɛntɛn si ne pono so. Mmienu nso gyina hɔ a wɔretɔn wɔn tomatoes.

Nnipakuw bi tena nnoɔma so wɔ truck ni so. Truck kakraka yi ahosu yɛ akokɔsradeɛ. Gallon sesɛn truck no ho. Abranteɛ bi nso gyina driver no door no ho.

Adɔfoɔ bi ahyiam wɔ beaeɛ bi a wɔredidi. Wɔato pono a wɔde ntoma bunu asɛn so. Ɔbaako resɛɛvɛ aduane no. ebi hyɛ ahwehwɛniwa tuntum.

Nipakow bi egyina ɛpɔɔt, ebi ɛtete hɔ a wɔn baage esisi wɔn anim . Ɛbinom ɛhyɛ nos mask . Baage bi nso esisi wɔn akyi, ebinom nso ɛkra wɔn fon a wɔn emia mia so.

Abusuakuo bi a ɔmo ɛgye ɔmo ahome ɛwɔ baabi. Ebi yɛ aborɔfo ɛna ebi nso ɛyɛ abibifoɔ. Ɛpono bi esi hɔ a wɔde ntoma kɔkɔɔ asɛn so. Aduane esisi so.

Mmeranteɛ mmienu bi a wɔredidi wɔ adidibea. Wɔ wɔn pono so no. plɛɛte a aduane wɔ mu a wɔredi wɔ pono no so. Flask bi nso si hɔ a nsuo wɔ mu. Samina a wɔde hohoro wɔn nsa nso si hɔ.

Dɔte dan bi a esi beaeɛ bi. Saare na ɔdeayɛ nkankyee ɛgu so. Sakre ɛtwere dɔte dan no baako. Abrofuo ɛwɔ dan no nso baako ɛho. Mmɔfra bi ɛso ade a ɔretwa mu. Ɛwiam ayɛ hann.

Amanyɛsɛm ɛrekɔ so wɔ beaeɛ bi, nsɛntwerɛfoɔ gyina hɔ wɔkita wɔn kasamu de akyerɛ papa bi so a ɔrekasa. Papa no de ne nsa ato ne nsayam, wɔyɛ aborɔfo. Bi nso de wɔn phone ɛretwa deɛ ɛrekɔ so no.

Beaeɛ bi a dɔte dan esi hɔ. Amena kɛseɛ bi nso ɛda hɔ a nsuo ɛtene ɛfa mu. Nneema a ayɛ fin egu nsuo ne mu. Nnipa mmiɛnsa bi ɛretwa mu ɛwɔ amena no ho.

Nnipakuo bi gyina beebi a wɔretu fam. Wɔyɛ nnipa nsia, baako ɛre opreeti machine no. wɔretu fam apɛ nsu, gallon bi si wɔn nkyɛn mu hɔ. Baako de ne nsa ato machine ne so.

Nnipakuw bi a wɔahyɛ ntaadeɛ te sɛ nkramofo gyina hɔ. Ebinom koto koto hɔ na ebinom nso gyina hɔ. Wɔn nyinaa hyɛ ataade fitaa. Wɔde ntoma akyekyere wɔn ti.

Nipakow bi ɛtena asi ɛwɔ dwumadie bi asi, ɔmmu dodow naa ɛhyɛ kot. Nipa ne bi nso wɔn anim hɔ a wɔ kasa kyerɛ wɔn. Tiifi ɛbɔ ɛban ne ho.

Nnipakuw bi a wɔwɔ keteke gyinabea. Keteke anan sisi hɔnom. Keteke no ahosuo no yɛ kɔkɔɔ ne fitaa. Nnipakuo no nso kita wɔn bag a ebinom retwe wɔn deɛ wɔ fam.

Nipakuo bi ato santene a wɔnam ɛmpɔtem bi. Ennua esisi hɔ nom, adan nso esisi hɔ. Bas fitaa bi esi wɔn ekyi. Nipa no bi ɛɛkɔ adan no ɛho. Nhwiren bi nso wɔ adan no nkyɛn mu hɔ.

Lɔre kwan bi so a motorcycle foɔ gyinagyina so. Dodoɔ no ara hyɛ helmet. Wɔgyina traffic mu. Nnua sisi wɔn nkyɛn mu hɔnom. Wɔayɛ krado sɛ wɔrebɛtu.

Nnipakuo bi gyina beaeɛ bi. Wɔyɛ akɔntratafoɔ. Wɔyɛ Aborɔfo. Wɔhyehyɛ kyɛ fitaa a ɛbɔ tire ho ban. Wɔhyɛ atadeɛ a n'ahosuo no bi ya ahabammono ne orange. Ɔdan tenten bi si wɔn nkyɛn mu hɔnom.

Mmɔfra nkumaa bi redi agorɔ wɔ nsu mu. Wɔrebɔ ball wɔ nsu no mu. Ɔbaako wɔ wɔn ntam a ɔnhyɛ atadeɛ. Mmɔfra no nso nhyɛ mpaboa. Kube dua si wɔn akyi.

Nsuyiri asi wɔ beaeɛ bi, kaa baako a asɛe wɔ nsuo ne mu. Abɔfra bo gyina kaa no a asɛe no soro. Nkankyedan bi nso sisi beaeɛ hc. Nnua bi sisi nkankyedan no akyi. Wiem ayɛ hann.

Nnipakuo bi ahyiam wɔ baabi a wɔredi agorɔ ama afoforɔ ahwɛ wɔn, ebi kita kyɛ wɔ wɔn nsam a wɔde redi agorɔ no. ebi nso kotokoto hɔ. Ahɔhoɔ no gyina hɔ a wɔrehwɛ wɔn. Ebi yɛ aborɔfo, ɛnna ebi nso yɛ abibifoɔ.

Nnipa bi gyina train gyinabea. Train mmienu a n'ahosu no yɛ kɔkɔɔ ne fitaa si wɔn akyi. Nnipa no kita banner bi wɔ wɔn nsam a nkyerɛwee bi wɔ so. Wɔn ani agye.

Mmarima bi a wɔte motosakere so. Ɔbaako deɛ yɛ kɔkɔɔ. Ɛna baako nso yɛ blue. Nkurɔfoɔ bi nso gyina kyiniiɛ ase. Kyiniiɛ no ahosuo no yɛ akokɔsradeɛ. Dan bi si nkyɛn mu hɔ. Anyinam nkanea pole nso sisi kwan no nkyɛn hɔ.

Maame bi wakɔ hospital, ɔtena dɔketa no ɔfese, na dɔketani no ɛrekasa. Maame kura baage wɔ ne serɛ so a ɔretie adɔketa no. nneɛma gu adoketa no pono so. Dɔketa no hyɛ ataade fitaa.

Adwumayɛfo bi a wɔwɔ dan bi wɔresi mu, beaeɛ hɔ so yie, wɔhyɛ overall ne kyɛw a yɛde tire ho ban. Wɔreforo stairs, nnadeɛ bi nso wowɔ soro hɔnom.

Nsɛmho amane bɔfoɔ bi, ɛtena studio a ɔredi wɔn dwuma. Emu mmienu yɛ mmarima ɛna emu mmienu nso ɛyɛ mmaa. Ɛpono a wɔte akyire no ɔde glass n'ayɛ ne soro no. Sofa bi nso si akyire hɔ nowhaa. Camera bi nso ɛretwa wɔn.

Ban bi asaso a hɔ nyinaa yɛ fitaa, nkonnwa atenten si hɔ, pono si mfimfin a carpet sɛn fam hɔ. TV tare ban ne ho, na nneɛma bi nso si shelf so wɔ TV ne soro, mfonin bɔ ban ne ho.

Beaeɛ bi a wɔde tam asi dan wɔ hɔ, ntoma nso sensɛn ahoma bi so. Dan a wɔde blɔɔge ayɛ nso wɔ bepɔ bi so. Na hɔ no ayɛ te sɛ mpaperɛ.

Polisifoɔ annan akye nkorɔfoɔ mmiɛnsa bi. Nkorɔfoɔ no car no esi wɔn nkyɛn mu hɔ a wɔpie ɛdeda ɛfam. Wɔn anim butu hɔ. Polisifoɔ mmienu ekura saakre. Ɔhyɛ ɛkyɛ a ɛbɔ wɔn ho ban. Wɔn mu mmiensu nso kuta etuo.

Nnipa bi a ɔhyɛ kyɛw brown tena laptop anim. Ɔde ne nsa benkum ato laptop no so remiamia biribi. Phone, tea a ɛwɔ cup fitaa mu, bukuu ɛnna earpiece si pono no so.

Adwumayɛfoɔ bi reyɛ adwuma wɔ lɔri kwan bi so. Wɔhyɛ overall. Ebi hyɛ overall a n'ahosuo ɛyɛ orange, ɛna baako deɛ ɛyɛ blue. ebi ɛkoto hɔ.

Adwuayɛfoɔ bi reyɛ lɔre kwan wɔ beaeɛ bi. Mfiri a wɔde yɛ lɔre kwan no si kwan no so a ɛbɛfa moba no so. Adwumayɛfoɔ no hyɛ overall, ɛnna wɔsan hyɛ kyɛ a n'ahosuo no yɛ akokɔ sradeɛ. Adan sisi hɔnom.

Atɔyerɛnkyɛm asi wɔ beaeɛ bi a ɔdan a ɛwɔ hɔ nyinaa abubu. Nnipa bi hɔ a wɔreboa ama wɔayiyi wɔn a aka ɔdan a abubu no mu. Ebinom hyɛ ataade a n'ahosuo no yɛ orange. Abrɔsan bi nso si wɔn akyi hɔ.

Beaeɛ bi a wɔreyɛ brigdge atwa nsuo. Bepɔ wɔ nsuo no akyi hɔ. Nnua sisi bepɔ no so. Lɔɔre bi si nsuo no ano. Lɔɔre no yɛ fitaa. Dadeɛ tenten bi nso si hɔnom.

Nnipakuo bi gyina hɔ a wɔretie obi. Wɔn nyinaa ayɛ krado ɛretie nipa no. Table si wɔn anim a nneɛma gu so. Wɔn akyi no, banner bi sno sɛn hɔ.

Adɔfo mmienu bi te beaeɛ bia wɔtɔn nsa. Ɔbaa bi de nsa ne bi ɛrebrɛ wɔn, nsa ne baako si table so na baako nso si tray mu wɔ ne nsa so. Ɔbaa no ɛresere akyerɛ ahɔhoɔ no.

Asono mmienu ɛwɔ beaeɛ bi a wɔde wɔn ti ahyia mu. Nnomaa fitaa bi ɛnso atu ɛwɔ wɔn ho. Nnipa bi ɛte kodoɔ mu ɛwɔ nsuo bi so ɛna nnipa bi nso egyina nsuo no ɛgya ɛrehwɛ wɔn. Nnomaa no bi ɛnenam fam hɔ.

Adwumayɛfo anan bi a wɔreyɛ adwuma wɔ stadium mu. Emu mmiɛnsa kotokoto fam hɔ a wɔrehyehyɛ glass wɔ hɔ. Ɔbaako nso gyina hɔ a okura sofi wɔ nsam. Ɔhyɛ ataade a n'asuo no yɛ blue. Ɛkyɛw no nso yɛ blue.

Nkurɔfokuw bi ahyia mu wɔ baabi. Ɛhɔ so yie. Ebi nso bag da nneɛma bi so. Ebinom nso nenam hɔnom. Obi nso butu nnadeɛ bi so.

Nnipadɔm bi redi akɔneaba wɔ beaeɛ bi. Ebi tete kwan no nkyɛn a wɔretɔn adeɛ. Wɔte kyiniiɛ ase. Lɔre bi nso retwitwam wɔ kwan no mfimfini. Baase bi nso wɔ akyire hɔ nohoa. Taxi akɔkɔɔ ne blue nso retwam.

Nnipadɔm bi ahyiam wɔ campaign ase. Wɔkita NDC frankaa a wɔrehim wɔ soro. Ɛbi yɛ mmaa na bi nso yɛ mmarima. Dodoɔ no ara apagya wɔn nsa akɔ soro a wɔreyɛ dede.

Fakyɛ bi ɛrekɔ so wɔ lɔri kwan bi ɛso. Nnipa dodoɔ na ɔyɛ mmaa ɛhyɛ ataade a n'ahosuo no ɛyɛ akokɔ sradeɛ. Na wɔ wɔn akyi hɔ, aboransan bi mo nso esi hɔ. Nnipa bi nso egyina kwan no ho a wɔrehwɛ wɔn.

Nnipakuo bo tena beaeɛ bi. Wɔtena dua ase. Wɔhyɛ ntade fitaa. Wɔredi nkɔmmɔ. Nkraman mmienu wɔ wɔn akyi hɔ. Baako yɛ fitaa, ɛnna baako yɛ brown.

Nnipadɔm bi gyina aeroplane gyinabea. Wɔn nyinaa gyina aeroplane ne nsa no ase. Asogyani bi kura atuo gyina wɔn anim hɔnom. Dodoɔ no ara hyɛ nose mask wɔ wɔn anim.

Nnipa mmiɛnsa bi gyina ɔdan bi ɛso a ɔrehwɛ nkrataa bi mu. Wɔn nyinaa ɛhyɛ ɛkyɛw. Ɛkyɛw n'ahosuo ɛyɛ blue, fitaa ɛne akokɔ sradeɛ. Nnadeɛ bi ɛnso ɛnenam wɔn soro hɔ.

Nnipakuw redi asa wɔ beaeɛ bi. Emu mmaa ne mmarima. Ɔbaako fura ntoma a ɛyɛ fitaa. Twenebɔfoɔ nso te wɔn akyi. Twene no ahosuo ne yɛ kɔkɔɔ, bunu ne ahabanmono.

Mmɔfra nkumaa bi ɛretwe lɔri tyre ɛwɔ lɔri kwan bi ɛso. Nnipa no bi nso ɛnam akyi hɔ nohwaa. Wɔ wɔn akyi hɔ no, nnua bi sisi hɔ nom. Car bi nso apaake esi kwan no nkyɛn mu hɔ.

Mmofra bi kotokoto nsu bi ho. Wɔkita bowl nketewa a n'ahosuo no yɛ kɔkɔɔ. Ahabanmono, ne bunu. Wɔrehwehwɛ biribi wɔ nsuo no mu. Wɔn nyinaa akoto hɔ a wɔredi nsuo no mu agorɔ.

Nnipadɔm bi ahyiam wɔ dua bi ase. Maame bi te hɔ a ɔhyɛ ataadeɛ pink. Ɔde biribi rewɔ abofra no nsa. Maame bi hyɛ nhwene nkatasoɔ wɔ n'anim. Mmofra bi nso gyina dua no ase a wɔretwɛn.

Abaayewa bi a ɔkura abofra a wɔawo no foforɔ wɔ ne serɛ so. Ɔgyina anursenii bi anim. Anursenii no ɛhyɛ gloves ɛwɔ ne nsa. Ɔkoto hɔ a ɔreyɛ biribi wɔ abofra no ho. Obi nso gyina n'akyi a woaka ne nsa agu n'akyi.

Nipadɔm bi ahyia mu wɔ baabi. Ɛmu anan hyɛ kente ntoma. Ɛbi nso de ahweneɛ agugu wɔn kɔn mu. Ɔbaako hyɛ sopɛɛse. Maame bi gyina hɔ a ɔhyɛ atade fitaa kita nkasamu. Ɔrekasa akyerɛ wɔn.

Nnipakuo bi ahyia mu wɔ awaregyeɛ ase . Ebi ɛhyɛ ntaade fitaa ɛna ebi nso hyɛ ataade kɔkɔɔ. Nnipa no bi ɛtena ase. Wɔnam carpet bi so a ɛyɛ fitaa. Nnipa nom bi abrɛ wɔn ase ɛrekyiakyia mpanyinfo. Ebi abibifo, ebi nso yɛ abrɔfo.

Nnipa bi gyina beaeɛ bi a buss atenten gyina. Traffic light bobɔ hɔnom. Nnipa baako kura bag a ɔgyina kwan no nkyɛn. Bus no ahosuo no yɛ bunu, ɛna fitaa. Traffic light no asɔ ahabammono.

Nnipadɔm bi gyina beaeɛ bi a wɔredi dwuma bi. Asogyafoɔ gyina wɔn kaa kɛseɛ bi so a wɔgyina nnipa no mfimfini. Ɔbaako gyina kaa no so a watene ne nsa a watene ne nsa akyerɛ amanfoɔ no.

Nnipa nnum bi rebɔ volley wɔ beaeɛ bi. Net twa wɔn mu. Ball no wɔ soro a oburoni baa bi reba abɛbɔ mu. Wɔn a wɔwɔ net no akyi no nso ayɛ krado rehwɛ. Nnua sisi wɔn nkyɛn mu hɔnom.

Nnipa binom wɔ dwa so a wɔredi gua. Obi ahyehyɛ ne nneɔma wɔ pono bi so. Bi yɛ kɔnmuadeɛ, asomuadeɛ, baage ne deɛ ɛkeka ho. Nnipa ne bi gu akyire hɔ a wɔretɔ adeɛ.

Abusuakuo bi wɔ fie bi anim. Ɛbi kotokoto hɔ, ɛna ɛbi gyina hɔ. Ɛbi yɛ mmɔfra, ɛna ɛbi yɛ mpanimfoɔ. Ɛbi hyɛ sukuu ataadeɛ, ɛna ɛbi nso hyɛ fie ataadeɛ. Wɔn nyinaa reserew. Nkukuo ne kɛntɛn sisi wɔn anim.

Adan bebree sisi beaeɛ bi. Pole sisi dan no akyi a wɔde TV anttena asisi so. I enyinam nd kanea pole nso si hɔnom. Nnipa bi redi akɔneaba wɔ efie no anim hɔnom.

Mmaayewa mmiɛnsa bi gyina park so a wɔredi asa. Aɔbaako hyɛ kyɛw kɔkɔɔ. Ɔsan hyɛ ahwehwɛniwa tuntum. Ebi nso tena kwan ano hɔnom a ɔrehwɛ kwan no so. Ɛdan fitaa bi nso si wɔn akyi hɔ.

Abusuakuo bi ɛwɔ beaeɛ bi a wɔredua nwhiren. Wɔkotokoto fam, na mpanyinfo na wɔn wɔ mu no hyɛ kyɛw ɛne gloves. Mmɔfra nkumaa mmienu egyina wɔn mfimfinn a wɔresre. Nhwiren wɔ wɔn anim ɛna dua bi nso si wɔn akyi.

Efie bi mu a mmayewa mmiɛnsa gyina hɔ. Emu mmienu yɛ mpanimfo. Na baako yɛ abofra. Wɔrenoa aduane wɔ mmukyia mu wɔ wɔn akyi hɔnom. Dadesɛn tuntum sisi fam hɔnom. Ebi nso nyɛ tuntum. Dɔtedan esisi hɔnom.

Nnipakuo bi a wɔɔyɛ adwuma ɛwɔ bɔɔhol bi ɛho. Abaayewa baako bi ɛkura dadeɛ a ɔdee twa paep nem. Aberanteɛ baako ɛkoto hɔ a wasɔm. Ɔbaako nso ɛgyina hɔ a wasɔ ɛsoro hɔ. Nnipa ɛgyina hɔ a wɔɔhwɛ. Lɔre fitaa bi ɛsi wɔn akyi.